Nyaari jigeen nyungi tahaw di dabbu, ku si ndayjor mingi sol mbubu bu nyuul am lu weex, oodu malaan, mingi musooru, mongi dugal kut gi si biir gannegi, ku si caamonj bi mingi sol mbubu bu singom, ak kaala bu singom, musooru, nyingi xaaci wara dabbu.

Haley bu jigeen nungi lettu, poff ci kanam, las pèr, yoku. Ci ganaaw mung ko dajalè yoku ko.

Tereh jàngeekaay yu ndaw nyung leen def ci cartong rang selehleen. Joroom benn nuh tereh leen ak nyu am lu cing ngum ak yu bulo ak werta.

Pèru jaaro wiiss nung ko tekk ci lu weeh. Jaaro bi mungi am ay mèlah-mèlah, am benen pèrr bu mag bu nekka ci digi bi.

Keur, keur bi ñunko miire, pentir ko pentir bu weex, mingi am buntu bu ndaw bu ñul. Mungi am ay garapp si birr, ak nyarri garab yu ndaw si biti. Tax bi nyunko pentirr pentirr bu nete, am yu weex si palenterr yi, si ciling bi.

Jaañxa bu taxaw sol daggit, ak sippu. Yire bi jasneer la, mu ngi tiye kalpe bu weex, si dënnë bi mu ngi am lu weex, takkë ceen, musooru, musóor bu ñuul.

Janha bu sol mbasen bu nglu dagit ak siper mu tuk si tugu bu godu bu orange mu def tek.

Jumma Jumma bi mongi am naari soruu bu gudu ak yu gata nyun ko painturr painturr bu weex nyun ki meere def ko painturr bu weex am lu vertax ak bunta bi mongi gata.

Tere jangekai yu xonxu am binda yu weex ak yu nete amna ay reda reda yufi neka.

Ai parket jumbo. parket yi nyu len takelante. Benen bi nyu ko tai nyu bedafa wazi ak one seventy.

Furset, furset bi moy lu, mingi am nyatti bej, si tiyeekay bi mingi werta, mingi am benne pax bu fa nekka.

Sow bun tekk ci toogu, sow bi mungi nètè. Tègèkaay bi mungi am lu weeh, mungi am tamit cubèr bu weeh nung ci tekk caas bu orance.

Tereeh jàngeekaay, tereeh bi mungi vert, am lu bulo bu nurot. Nung ci deff benn botu, nung ci bind, bind bu nètè ak bu weeh.

Ganka bu tahawei mu sul jorbo bu werty am lu blue mu nei longo sark mu sul nei werei def na tek

Tefessu gaaj, tefess ngi am na ñu fa taxaw mugii am ay xeer xeer, am na tamit ay garap yu nekka ci bóri ndayjoor bi.

Dutch bu neka sey digi arlabi Mungi am I garab yuko woor amna yu ndaw yu neka sey kanamam.

Bisap bu toy bu honku bun daga gutt, naar la nung senn gajan yi.

Laal mongi am lu weex ak lu nuul nyung si tek madlaa bu nuul am lu weex si pegey redo bu bulu nyun ko taka.

Dalla carax bu wèèx ñing ko sol, ñing ko tèk ci kaw xanxa.

Ay xalèh yu jigéen yu gór ñi ngi tóóg di janga, jangalekai bi mugii sol xaptan bu bula sol mbàxna taxaw.

Kerr bu am merr bun painter painter bu hele am bunta bu doom taal tax be muge am tobute verte ak planter se wale ndeyjorr be.

Piscxa bu am lu bulu weex ak orance mongi taxaw si banxas si garab bi.

Gaaj, gaaj gi am na benna gór mugii u sol lu wèèx mugii taxaw ci pegga bi ci ndayjoor bi am tam ay garap ak ki ñax yu fa sax.

Montoor, montoor bi, ñungko teral silu weeh, mungi am aye cheen cheen, mungi neteh.

Kaané bu seew, bu xoñxa, kaané biir, dagguñ ko, muñ si gaanchax bi. Mu ngee am xob yu werta.

Jangha bu sol robu chosan bu ñuul mu musóor. mungi takk chenn, sol lam, tahaw ci muket. Amna toogu bu nekka ci ganaaw bi doomital.

Jigéen bu sol garambubu bu xonxu am lu weex mu tiyeh xalpe mongi musurr jel beneen loxo bi loxo ndeyejorr tek si mbopabi.

Jangahleh kat bu gorr mugi tahaw di wahk haleh yi gorr yi ak you njegen Yi nyu tok diko holan mugi Tek fofu non si taable bi sehni sac.

Tehreh jaangeh kaii bu bleu, am lu wekh, am aiiy rehdue rehdue yufa neka ak aiiy binda.

Ñii ay jigeen ñing ci tèèn di rot, ñaar ñi ñing gee enante kenen ki mugèè wëg. Am na xalèh bu jigeen mugii ènu pan di dem.

Jumaa mingi ameh nyari soorool jumaa bi Nying ko pentur pentur bu weex mingi am tamit bu veert mingi am buntu bu bulo mungi dendak beneu Kerr Mu am mirsu bu weex

Ganne bunj dappu, nyingi teg basang si kawam, kur bang si ganaaw ganne bi, ganne bi mingi dendag benne, benne booli kawsu,

Lal be nyunku lal darab bu weex tek se maje bu weex ak aye negenay yu weex munge am nyari lampu se pega be amna tamin kabot bufa neke.

Daal li charah, benn bi nung ko tëddal, benen bi nung ko wërr tekk ko ci kaw moromam bi. Daal ba ngi sokola, am lu ñuul ci digi bi.

Roosa, roosa bi ñing ko teyeh mugii xonxu am ndapulu ñuul, denda ak pôtti diw bu wèèx.

Janxa bu lèttu més, lèttu yi muñ ko waccè ci pegga yi yóku ko. Mugii sol mbubu bu wèèx takka cèèn.

Tat, tat bi nyu ko mere. Mugi am ai nyah si buntubi mugi am nirre palanterr ak bena buntu si gida bi.

Guttu diiw bu vaseline, diiw bi mungi sokola bu nurot. Cubèr bi sokola bu nurr nungi am bindi yu weeh, yu nètè ak tamit mungi am bulo ci digi bi.

Nyaari jaaru wiss yun teral ci lu weex jarrou yi nu ngi leero li weex.

Caas weer bu deff bisaab bu honku. Bisaab bi nung ko deff bami buga fès mungi am furit ci kaw.

ñyaari Lal nyu ngi leero bi mungi sokola been bi mungi weex nyu ngi am ay almuwaar Sen ginaaw nyung Ken leeraleh

haleh school yu tog dendoo kusi dig bi mungi tee bindeh kai ak keyit bu weex di bindeu kenen bi mungi tek sak bu bulo cibKawam kusi ndeyjoor bi tog di hol kenen ki amna nak nyu neek Sen ginaaw

Pehrri jaarou bu wiss, jaarou bii mungy am aiiy fason fason pehrre, amna pehrre bu vertue, honhu, dehrehti hajj, yu honhu, yu bleu, ak yu halah nehteh.

Taabul li hankh, mungi am toogu bu ñuul ci ganaawam, mungi am tamit ay cabot yu nekka ci ganaaw nungi dendoo.

Janha bu sol robe gezner bu segum muge tahaw jel nyari lohou ye tek se bopube muge sol tekk bu nuul.

Tereeh jàngeekaay bu honku mu am lu weeh, mu am ay bind yu weeh ak bu honku. Amna ay rëd-rëd yu nekka yu weeh.

Tati garap bu joui garap bi ng fa daf binda u ba ray ak wax u warrte nuul ak u bulo.

Borus ci penturr, borus bi mungi nètè, mungi am wënn ci digi bi. Nung ko tekk ci benen hankha.

Ay haley, haley yi nungi toog ci ay toogu yi andak taabl nungi ubi senn tereeh yi di jàng. Ku ci pègg bi mungi sol mbuba bu honku, kenen ki mungi sol bu bulo, ci ganaawam mungi am haley bu jigeen bu sol mbubu weeh.

Sèt bu murr, nung ko murr malan bu weeh mën ko tè ci ron dung bi. Mungi toog ci kaw lal.

Jankah bu takhaw sol rohbu bu getzner bu chingom, mungy tiyeh kalpeh bu wekh, rohbu bii dehnah bii mungy am aiiy pehrre, mungy deff meeche cii bopam bii.

Mbaloi marmeit bun tak dapuko ngko tak ci Sue ngko lal pantour.

Pèryi jaru wees bun def si kait bu nette mugi am ai pahpah yu siwe jaru yi mu nge woneh.

Jàngha nungi toog ci ay masin di nëw, ci kanam nungi deff kala bu weeh, sol mbubu bu weeh. Benn jèk mungi sagu sol yiré bu ñuul am lu weeh diko wanal.

Bóóli marmet bu ndaw ñing ko tèk kuberr ko, tèk ko ci suuf si koteh ndayjoor bi am na palat bu wèèx bu fa nekka si ganaw wam tabax mung fa ñing ko pentir.

Janxa bu tahaw, sol yireh bu weeh, tubeuy ak mbubu, mungi tiyee saak bu ñuul, mungi tak montoor, jel benen loxo bi, loxo chaamooñ bi, teyee si ndigi bi, mungi sol daali yu ñuul am lu weex.

Jigéen bu tahaw sol garambubu bu bula, mungi am ay wënn ci digi bi ak ci pegg yi. Nungi sol daal yu orance, musóoru, musóor bu orance .

Jaaru seew bu nopa nugku tek se lu weex jaaru yu nugku teklante nye am per bu weex se degebe.

Jigéen bu sol garambubu bu weeh, jital ci robbu bu sokola, tè bag bu sokola. Garambuba bi mungi am ay wënn ci dëna bi yu weeh ak yu sokola.

Kër gun penturr, penturr bu hala mungi am buntu bu ñuul ak geri bu ñuul. Nung ko sègg, sègg bu honku ci suuf mungi am ay nëh.

Ay ananas yun jorr nu am ay cub yu werte ananas yi nu ngi am lu nete ak lu werte.

Taax bu am ay deg deg mongi am ay palanterru weer nyu ko painturr painturr bu weex ak orance mo am tamit si digibi painturr bu domitaal.

nèbbe bun jorr bu nurut, mungi verte nyunko tek ci suf, jorko ben Palace.

Palasi jangèè kai mugii am ay tóógu ak yu ànda tabull ñing lèèn ranseleh, mugii am karó ñing ko pentir pentir bu wèèx ak bu bula. Jél ay kayit def ko ci miir bi.

Ndaa buñ pentir redd mugii am seng bu werta mugii am benna garab ci buntu bi, mugii am ay buntu ak ki palanterr.

Jigeen bu taxaw mugii sol abaya bu muuf, mugii bolante loxoyi teyeh mobile mugii musóru musór bu muuf mugii taxaw ci benna nék.

Pehrre bu neka cii packet, amna yungh horli, yenen yii horli wungh len, pehrre bii nak mungy bleu, bleu bu njorut, njung kor tiyeh.

Furset bi ñuy ligeey yee, furset bi ñing ko jam ci suuf ci mugii am Xanax ci feyeh kai bi ci pegga bi mugii am ñax.

Bóól bu wèèx ñing ko dapu ñi tek ko ci suuf, ci tabax bi ñing ko pentir pentir bu xall.

Teré bu bindé kay ñing ko tèk ñing ci taf benna jigeen, ñing ci bindi bindi bu netteh. Teré bi nak mugii sokola ñing ko tèk fu netteh.

Hale hale yu goor ak yu jigeen yi jange nyu ngi takhaw sol yereh bu moov yenen nyaagi odu nyu ngi tee Sen sac

Jaaru noppu jaaru yi mongi am ay fosong fosong mongi am ay perr yu werta xonxu singum ak tamit yu weex.

Ay jàngkat yi jigéen ak yu gòor. Yi jigéen yang ci wali ndejor, yu gòor yi ci wali chàmoñ nungi tahaw ñungi sol kala yu weeh, mbubu yu weeh ak sipa yu bulo.

Kassi wèèr bu def nan, ñing ko tèk ci benna xanxa, ñing ko defal raakol bu ñuul bu naane Kai.

Naari daali nung ko tekk dajalè ko, nu tekk ci loho. Daal yi nungi ñuul nu am korosè ci pèg bi.

poti mew bu peak nyungko taag pot bi Mungi am bindi bu blue keit gi Mungi am blue ak neteh nyungfa def bena garab aki gal

Janxa bu sol roba jeznerr bu xonxu mongi teye sag jel loxo ndeyejorr bi aajj ko sol teek bu nuul.

Bool bu nétté ñung fa def ay told, am na yu nétté, am yu werta. Am na yu rëy am na yu ndaw. Ñunk ko tek si kow karo. Karro yi ñu ngi am lu weex, am lu werta, tabax bi, ñung ko peentir peentir bu doom taal.

Nyarri maget nyungi takhaw ci bontu neek. Bontu neek bi nak sengu la, neek bi nyung ku paintur. Maget bangi sol vax ci mosor ru, kenen kuneka ci bori riddo bi mu sol mbobu ak malan tek ci musor bangi honxo. Amna haleh bu jigeen bu ndaw mung ci coteh chammoi bi tahaw.

Ay soldar yu góor nyungi toog, si wali ndeÿjorbi, dendog si togu yu ñul am na nyu nekk seen ginaw. Tabulbi mungi weex nyung fa tekk ay guti dox ag yu nan.

Jèker ak jabarr ñu ngi taxaw teyeh wante. Gór ngi mugii sol xaptan bu doom tahal ak dalli marakis, jigeen bi mugii sol róbbu bu ñuul ak mesor bu ñuul, tey sag bu xonxu.

Aiiy jangah kat yu tok gorre ak gigain, njungy tok cii aiiy tohgu yu aandak taabul dii jangue, ku cii kanam sol mbubu bu wekh, oubi tehreh jaangeh kaii yam bii dii jangue, njenen njii njungy tok.

Puss puss bu bula bu ñorut ñing ko taxawal ci ay karó mugii am puno bu ñuul teyeh kay yi mungii ñuul mungii denda ak lu wèèx.

Tefesu geej, am na ay nit yu nekk si pegg bi, si tefes bi nyigee dox, nyi nyigee dem, nyi gee dappu, amna nak ay gaal yu neka si biir ndox bi, amna nyu neka si buntu bi nyun gee tanx ndox di def si pan, ak ay picci si kaw jawoji nyige naaw.

Ballkaat buoy sèkhe purr wal jubali ball bi. Mungi sol yiré bu weeh am lu honku ak kawaas yu weeh, am lu honku ci kaw ak daal yu cigum.

Jegain bu sol muba bu bula muge letou mess puff ku se kaw mess be nak muge neteh.

Lal bungh tek matla, matla bii mung cii mbuss, mungy ndendak nak aiiy cupboard yu nekue cii waali ndeyjorr.

Janha bu lehtu meeche, talal yu dem cii ganaw, mu yoku kor, mungy sol mbuba bu chocolat am lu wekh, mungy tamit sol lu wehrre.

Jàngha bu tahaw sol dagit ak sipu. Sipu bi mungi am wënn bi ñuul ci suuf bu honku ak bu nètè. Mbubu bi tamit mungi am, mungi kalawu, takk montorr, takk jaaro den dag buntu bu weeh.